Paɣasaribihi n ʒiri pina bi zuɣurini bi zaa sola chinchina bi nyoɣu zuɣu ka bi shab yɛ nyingokoriti bi zaaha nyɛla bin piri namda nima ka bi nyaanga loori nim gba biɛni

Sarati n niŋ ka loori ʒiɛ lu n do palli zuɣu ka loori so gba ʒɛ palli maa zuɣu ka o zuɣu maa nyɛ zuɣu piɛlli ka gba zaa saɣam zaa bi tooni niraba ʒɛ nimaani ka so yɛ liiga ʒiɛ

Sarati n niŋ ka loori nim pam nyɛla din saɣam palli maa zuɣu n do palli maa zuɣu zaa ka atakulɛta gba bɛ nimaani n nyɛ zaɣ ʒiɛ loori shɛŋa gba bɛ palli maa zuɣu n chɛna

Sarati n niŋ palli zuɣu ka loori nim pam nyɛ din saɣam niraba ayi ʒɛ sarati maa gbuni atakulɛta gba nyɛla ŋun ʒɛ palli maa zuɣu amaa ŋun ka sarati maa ni yaha loori shab gba bɛ palli maa zuɣu

Binwola kamani Alaafee gonda ni leemu ni ʒɛ vari kamani kamantoosi di nyɛla din bɛ gbambihi ni n ʒɛya ka paɣasari bihi ayi gba ʒɛ nimaani ka ŋunbala maa yɛla liiga sabinli

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu lihiri kompiuta puuni kompiuta ŋo nyɛla din tam teebuli zuɣi kolba gba nyɛla din tam teebuli maa zuɣu paɣ ŋo yɛla neen sabila ka ga nu chɛ baŋa

Paɣa n chimdi boofurooto ka piɛɣu ʒɛ o sani ka tahali gba ʒɛ o sani o nyaanga paɣaba ayi gba lahi ʒiya ka ŋunbala maa zaŋ bia ʒili o naba zuɣu ka bia so gba lahi ʒi n baɣaba ka gaɣali gba ʒɛ bi tooni

Tuma duu ka niraba bɛ n bohandi baŋsim so n ʒɛ bi tooni n yɛ neen sabila n wuhuriba ka bin bala maa mii gba ʒi teebuli zuɣu n wumda bi shab malila tangali mihi bi tooni ka shab mii mali kompiuta bi tooni

Nachimbili n di nachiinsi ʒɛya o yɛla liiga dozim ka pili woliɣi ka kpa ninkpara o gbubila baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ ka da kolba nim ƶɛ n baɣa o

Bia n ziya n mŋɛri luŋa ka yiɛ liiga piɛlli o yɛanga shɛba gba bi shɛba zɛ la zuɣusaa ka shɛba gba mi zi tiŋa bi shɛba yɛla paɣaba ka shɛba gba mi yɛ dabiba.